Amewo lé wo nɔewo ƒe asi do ɖe dzi hele nu kpɔm. Ʋeŋusẽkaɖinu alo sola hã le afi ma. Gbemumuwo hã le afi ma

Amewo le dɔ aɖe wɔƒe. Woɖɔ kuku, wo le dɔwɔwu tɔxɛ aɖewo me. Ame ɖeka nɔ anyi eye ame mamleawo le tsitrenu.

Ŋutsu nɔ anyi ɖe aŋego aɖe si nye aŋutiɖiɖi la dzi. Elé nuwo ɖe atadzi, bɛntsi aɖe hã le afi ma. Nuwo le bɛntsi la dzi, ʋe ŋusẽ kaɖiŋu aɖe hã le afi ma. Asigba aɖe le agbadɔ aɖe le xɔ aɖe te hã le afi ma.

Yevu aɖewo le tsitre ŋu hele nu kpɔm. Ameyibɔ aɖe hã le wome. Wodo dɔwuwu tɔxe aɖe, woɖɔ kuku hã. Ame aɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃ eye ɖewo hã ɖɔ kuku ʋi. Ame ɖeka do dɔwɔwu dzɛ̃.

Nyɔnu aɖe nɔ zikpui me. Gaƒoɖokui le alɔnu nɛ. Eƒe dziwui kple atawuiwo le legbe. Eƒe asi eveawo le kɔmpita dzi. Go aɖe hã le afi ma.

Nyɔnu aɖe le tsitre nu, eɖɔ fiakuku aɖe eye wòtsɔ asi ɖeka ɖe dzi, nyɔnu bubu aɖe hã le ai ma, ebla ta eye wòlé agbalẽ aɖe ɖe asi. Ŋutsu aɖe hã lé nuƒomɔ ɖe asi.

Nyɔnu la nɔ anyi ɖe avɔgba aɖe si woɖo la gbɔ. Avɔ ɖewo le dzɛ̃, ɖewo le ʋi, ɖewo le yibɔ, ɖewo nye aŋutiɖiɖiwo eye ɖewo nye gbemumuwo. Ɖewo le aŋe me eye ɖewo mele aɖe me o.

Ame aɖewo le gbe me wotsɔ nutso ɖe asi. Ɖewo hã kpla bagi ɖe megbe ɖewo hã wortsɔ nu tsɔ ta. Ame bubu aɖewo hã le tsitre le atsi te.

Ame aɖewo bɔbɔ ɖe seƒoƒo aɖewo gbɔ, wodo asiwuiwo. Ame aɖewo hã do dziwui legbee, seƒoƒo siwo le afi ma le ƒe nɔnɔme le dzi, ɖewo nye aŋutiɖiɖiwo ɖewo hã nye gbe mumuwo.

Ŋutsu aɖe tsɔ akɔ hele nane ɖe asi. Go sue aɖe le egbɔ. Ame aɖewo le titrenu. Ɖevi aɖewo le nu kpɔm. Ɖevi eve dze klo eye ɖeka nɔ anyi. Ɖevi ɖeka medo dziwui o.

Yevu geɖe aɖewo le tsitrenu ɖe amekukuɖaka aɖe si woda ɖe anyi la gbɔ. Ɖewo hã nɔ anyi. Ŋutsu ɖeka dze klo ɖe ame si wo nɔ anyi la ƒe akɔ me.

Moto alo mɔ aɖe mlɔ mɔ me. Gasɔ aɖe hã le afi ma. Nyɔnua ɖe hã nɔ anyi le ame aɖe ɖe ata dzi hele yame kpɔm. ame bubuwo hã le afi ma.

Ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe atrakpui legbe aɖe si wotsɔ mlɔ anyi ɖe xɔ aɖe ŋuti la dzi, kotoku ɣi aɖewo kple aŋegogbagba yibɔ aɖe le wogbɔ. Ɖevi ɖeka le kotoku ɖe asi.

Yevuvi aɖe le tsitrenu le xɔ aɖe me ele nanewo ɖe asi. Edo dziwui aɖe si ƒe nɔnɔme nye gbemumu. Kplɔ legbe aɖe hã le xɔ ka me. Nuwo le kplɔ la dzi. Ati sue aɖe hã le kplɔ la dzi.

Ame aɖewo tsɔ nutsɔ ɖe ta. Wota avɔ ɖe akɔta. Ɖewo do dzonu ɖewo hã medo o. Wodo afɔkpa wu. Ŋuwo hã le afi ma.

Ame geɖewo le awusatɔwo ƒe gbedoxɔ gbɔ alo gbedoɖaƒe. Gbedoxɔ ƒe akpa aɖewo yi yame ŋii eye woƒe nugbɔwo wɔ sue. Ŋu aɖewo hã le afi ma. Ŋutsu aɖewo ɖɔ kuku hã le afi ma.

Nyɔnu nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi. eda eƒe afɔ ɖeka ɖe velia dzi henɔ nu kpɔm. Enɔ anyi ɖe atikutsetse gba aɖe gbɔ abe ble hã le afi ma.

Amr aɖewo nɔ anyi ɖewo hã le tsitre nu. Wo le awu ʋi legbe aɖe me. Kplɔ legbe aɖe hã le afi ma. Nanewo le kplɔ la dzi.

Amewo le tsitre nu le xɔ aɖe me. Ɖewo do dziwui legbẽwo kple atalegbẽ bubu, awu la le yibɔ eye nu ʋi to eme. Ame eve aɖewo hã le xɔ la me. Ame ɖeka do dziwui kple atalegbẽ legbẽ aɖe si ƒe nɔnɔme le dzɛ̃.

Ame aɖewo le tsitre nu le xɔ aɖe te. Kuku le ɖewo ta. Nugo legbẽ ɖewo hã le afi ma. Atrakpui alo aŋtrɔe ɖewo hã le afi ma. Aŋtrɔewo le dzɛ̃e ka aɖewo hã le anyigba le afi ma.

Atiglinyi aɖewo le gbe dzi, yevu aɖe siwo le gbe me hã le afi ma. Ati damawo le afi ma. Gbe mumuwo hã le afi ma.

Ame eve le dɔwɔƒe aɖe, wo katã woƒe awu sɔ, kuku ʋi le ta na wo. Ame ɖeka bɔbɔ hele nane kpɔm. Ame ɖeka hã le tsitre nu. Mɔ aɖe hã le afi ma.

Amewo le tsitre nu. Nyɔnu aɖe hã le afi ma. Nyɔnu la do awu legbe aɖe si ƒe nɔnɔme le dzie. Edo atawui legbe aɖe si ƒe nɔnɔme le yibɔ. Ɖevi aɖe hã le afi ma. Ɖevi la do dziwui ʋi eye wodo takpui yibɔ.

ame geɖe wotɔɖe tsi aɖe me ɖewo dó dziwui wu geɖewo medó dziwui o ame ɖeka si nɔ tsia me la dó aŋtiɖiɖi wu aɖe

Ame aɖewo ƒoƒu hele nu kpɔm. Ɖewo le tsitre nu eye ɖewo hã nɔ anyi. Nyɔnu aɖe hã le tsitre nu le afi ma. Eƒe awuwo le legbe eye wo le dze. Edo atalegbewu aɖe hã. Atalegbewu la le yibɔ. Ɖevi aɖe hã le afi ma eƒe dziwui le ʋi.

Ame aɖewo le xɔ aɖe ƒe tame. Ɖewo nɔ anyi eye ɖewo hã le tsitre nu. Wo le dɔwɔwu tɔxetɔxewo me. Ɖewo ɖɔ kuku si ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi. Ʋe ŋuse kaɖi ŋu alo sola hã le afi ma.

Yevu aɖewo ƒoƒu ɖe afi aɖe, yevu ŋutsu ɖeka aɖe si do alẽgbalẽ wu legbe la tsɔ nuƒomɔ ɖe asi heɔo nugbɔ lɔƒo. Yevu nyɔnu hã le afi ma, Eɖɔ kuku si ƒe amadede nye gbe mumu, nu ʋɛ̃ le ŋgonu nɛ.

Ame etɔ̃ aɖewo si le dɔwɔwu tɔxe aɖe me la le dɔ aɖe wɔƒe. Wo katã woɖo kuku si ƒe nɔnɔme le ʋi. Wodo asiwui hã. Ame eve lé gakpo ɖe asi ame ɖeka bubu hã lé na ne ɖe asi hele nu kpɔm.

Ame aɖewo le tsi kum le tɔ aɖe me. Wo katã wo le tɔkpo ɖe asi. Wo katã wonyrɔ tɔkpo la ɖe tsi la me. Ame si le titina me la do awu aɖe si nye aŋtsiɖiɖi.

Ŋutsu eve le xɔ aɖe me. Ɖeka le anyinɔƒe eye ɖeka le tsitre nu. Ame si le tsitre nu la ɖɔ kuku aɖe. Eɖɔ gadoŋkui hã eye wolé ɖafiãmɔ ɖe asi.

Ame aɖe bɔbɔ helé nu ɖe asi. Ʋe ŋusẽ kaɖiŋu alo sola le afi ma, atixɔ aɖewo le afi am, ame aɖewo le tsitrenu hele nu kpɔm. Gbewo le afi ma.

Ame aɖe le tsitre nu, eƒe afɔ ɖeka le dzi, edo dziwui aɖe si le he aŋutiɖiɖi le abɔta ne. Edo takpui yibɔ aɖe si aŋutiɖiɖi to ata dzi nɛ. Edo afɔwui hã. Afɔwui la ƒe nɔnɔme nye aŋutiɖiɖi, edo afɔkpa hã ame bubu aɖe hã le afi ma.

Zikpui aɖewo le xɔ me. Woƒe amadede le abe dzowɔ alo dzofi ene. Kplɔ aɖe hã le xɔa me. Nuwo le kplɔ la dzi. Nutata aɖewo hã le gli nu le xɔa me.

Yevuvi aɖewo le tsitre nu hele nu kpɔ, kplɔ aɖe hã le afi ma. Nanewo le kplɔ la dzi, tsinokplu dzɛ̃ aɖe hã le kplɔ la dzi. Ŋutsu aɖe hã nɔ anyi ɖe afi ma le nu kpɔm. nuŋlɔkpe aɖe hã le afi ma nuŋɔŋlɔ aɖewo le edzi.

Ɖevi mlɔ anyi edo atalegbewu aɖe. Edo dziwu si ƒe amadede le abe dzofi alo dzowɔ ene. Edo awu aɖe ɖe dzofi aɖo dzowɔ wu la te si ƒe nɔnɔme nye gbemumu. Ele fefem kple kɔɖinuwo.

Amewo le dɔ wɔm le xɔ aɖe te. Wodo dɔwɔwu tɔxɛ aɖewo. Woɖɔ kuku hã. Ame ɖeka ƒe kuku le dzẽ eye ame mamlɛatɔwo nye aŋutiɖiɖi. Ame si ƒe kuku wɔ dzɛ̃ la do asiwui hã.

Ame eve aɖewo do dɔwɔwu tɔxe aɖe, Dɔwɔwu la ƒe nɔnɔme le blɔ aŋutiɖiɖi to eme wodo kuku tɔxe aɖe hã. Dziɖegbekaɖi ka aɖe hã le afi ma. Nugo aɖe hã le afi ma.

Ame aɖewo le xɔ me. Ɖewo nɔ anyi eye ɖewo le tsitreŋu. kplɔwole xɔ me. Akaɖi le xɔa me. Ŋutsu aɖe tɔ ɖ xɔxɔnu lɔƒo hebla asi ɖe megbe.

ʋu eve aɖe siwó bɔ̀ la le emɔ mɛ ɖeka ƒe amadede le dzĩ eye evelia tɔ hã le ɣi, amewo hã le afima, ʋu bubu aɖe si ƒe amadede le ɣi la hã le afima xɔ kɔkɔ́ aɖewo hã le afima

Ame aɖewo do awu aɖe si me amadede vovovowo le, wobla ta hã, wodo nuwo ɖe afɔ eye wole wo nɔewo yome. Ame bubu aɖe hã le afi ma. Amea ɖe tsɔ ŋu, xɔ wo le afi ma.

Lãgbalẽfɔkpa geɖe le agba dzi. Ka vovovo le wo dzi, ɖewo ƒe ka le dze, ɖewo tɔe nye aŋutiɖiɖiwo, ɖewo tɔ le ʋɛ̃, ɖewo hã tɔ le gbemumu.

Ame aɖewo le dɔ wɔm le dɔwɔƒe aɖe. Wo katã wodo atalegbe wɔwo. Woɖɔ kuku hã. Ɖewo ƒe kuku nye aŋtiɖiɖiwo eye ɖewo tɔ hã ny ʋiwo.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe bafa keke aɖe me ele nane ɖe asi. Ame bubu aɖewo hã bɔbɔ eye ame bubu aɖewo hã le atsitrenu. Ame siwo bɔbɔ la le nanewo ɖe asi.

Ame aɖewo le tsitrenu hele nu kpɔm. Ɖewo le akpetɛ alo bagi ɖe asi. Ŋu aɖewo hã le afi ma. Ŋu ɖeka ƒe amadede nye gbemumu eye Evelia tɔ nye ʋi. Ŋutsu aɖewo hã le mɔ alo moto dzi, ɖeka tsɔ agba ɖe akɔnu.

Ame aɖewo le tɔ aɖe to kple sɔ. Nyɔnu eve nɔ anyi ɖe sɔa dzi. ame ɖeka le sɔa ƒe tagbɔ lɔƒo eye ame ɖeka hã le sɔa ƒe asikɖgbɔ lɔƒo.

Ame etɔ̃ aɖewo le dɔwɔwu tɔxɛ aɖe me le dɔwɔƒe aɖe. Wo katã woɖɔ kuku ʋɛ̃wo. Wodo asiwui hã, ame eve lé gakpo ɖe asi, ame ɖeka hã lé nu bubu aɖe ɖe asi hele nu kpɔm.

Ɖevi geɖe wo nɔ anyi ɖe zikpui dzi exɔ aɖe me. Yevu aɖe hã nɔ wo dome. Yevu la do dziwu I legbe aɖe si wɔ ʋi. Ame aɖe hã tɔ ɖe xɔxɔnu hele nu kpɔm. Nuŋlɔkpe yibɔ aɖe le xɔa me nuŋɔŋlɔ aɖewo le edzi.

Ame aɖewo le xɔ aɖe me. Ame geɖe le anyinɔƒe eye ame eve aɖewo hã le tsitre nu. Kplɔwo kple zikpuiwo le afi ma. Agbale aɖewo le kplɔwo dzi.